Yeri, paune jeroɓe je mawɓe watta na je ɓukkon ba. Ngam ɗo teddini ɓukkon ɗon waɗa ngam paune mo, ina yeri wurtina boɗɗum debbo.

Alawa je yarugo, ɗo mari zaki, ɗon bol bol den den ɗon je ɗo ƴaka ba bisket, ɗon sorra ha shagoji ɓurna ɓukkon yiɗi ɗum sosai.

Kare naftirta ngam wo’utungo hitte, enanta jamɗe , ɗon wo’itina jamɗe motaje, e nanta jamɗe fere-fere.

Nyebbam wujata ha yeso, nyebbam hauti e nyebbamji fere-fere ngam itta ferotiral woni ha yeso, mo’ina yeso, diggina yeso, nden den laɓɓina yeso nyebbam man ha fahin ɓeɗo wuja ɗum ha Dande fu enanta jokke mari fere-fere.

Kaabej nonnde ɓokko- ɓokko, ɗon he’a hawta be kawteeji jey jamanu, ɓe ɗo hawta be karasji, butaali, ɓe ɗon hawta be kookummba, ɓe ɗo hawta be madara, ɗum wiyata ɗum maayones, ɗon nyaama ɗum non-non, ɗon ɓila ɗum haa dow maaroori, ko nyaamndu feere nyaama.